Akatale mulimu emidhala edhe ndhaghulo nha batundha, batundha ebintu bye ndhaghulo oti nhanha, amenvu nhe bindhi kamaala. Einhuma ghaligho ekizimbe kilinha omulyango.

Obuyumba buli kulala kulala aye eriyo enho ghe bamenha einhuma eriyo omusaadha ali kutambula aligya ghaligho olukonko lulimi amaadhi aye lunhaga mulimu ebiveera veera.

Ekizimbe ekileyi kuliku emilyango nh'amadhilisa aye kikaali kugha, ghabagho omulongooti kumbali ghekizimbe, ghaligho emiti einhuma.

Kanisa ey'abakuristayo mba bagiselekesa mabaati. Ghabagho engila ekutwala mu kanisa enho. Ghabagho ebigogo ebilina amakoola mu langi y'ekilagala, nh'obusubisubi nh'obuti buweramuku.

tanuulu ya mabuloka eli zimbibwa, aye bakaali gikumamu mulilo kumali ye tanuulu ghaliyo amabuloka, ghabaagho nha abasaadh abemelaile ghaligho nh'emiti egilinha amakoola.

Oluguudo mulimu emmotoka edh'endhaghulo mulimu dhi takisi. Ku mbali eliyo n'abantu abali kutambuza ebigere, ghabagho ni bboda edhili kutambulira ku luguudo luno, ghabagho ebizimbe.

Amaduka ababiri gali kulugudho aye ghaligho akagiila ghagati gha amaduka ganho, erili ere ku mukonho gwadyo ghaligho Bo batundha gho ngoye, engoye ndhibonha oti buteteyi bwa bakazi buti kanho akandhi bakasiga nhi langi ya kyenvu kuba ye mutyeni.

Oluguudho olughanvu aye lwakoolansi kumali kuliku eitaka kuliku obuyumba-yumba obutonho, emidhaala gya bantu abatundha engoye nhe bindhi ghabaagho booda edhili kutambulula mu luguudha lunho.

Amabaale amairugavu amabba ghaligho amaadhi mangi aye magubbu. Mulimu omusaadha mwiirugavu aye tavaire saati alina akaguwa kagemye ku.

Enhimiro mulimu omukazi agemye embago alidhuba yebwise ekitambala kumutwe ghaligho eitaka ghabagho ebirime biri mulangi eyakiragala.

Ekisaghe ekyomupira mulimu obusubi mulangi eya kiragala, mwabamu abantu mukisaghe kino omukulu mulala n'obulenzi obuto bungi buvaire ebifanhaganha.

Kanho kasenta mulimu enhumba isatu mwabagho emidhala mitontono edhili ghansi gho muti omulala. Batundhamu nhanha nhe bindhi nho musaadha atyaime ku katebe ghabagho nho mukazi ayemereire nha matoke.

Ebizimbe bisatu, ghaligho akagira ghagati ghabuli kizimbe. Kumbeli ghabayo obusubi mu langi y'ekiragala ghabagho n'oluguudo oluyondo.

Ekifoo kinhenhe kirinha obusubi aye bwonabwona bwakiragala ghaligho akagira akatono mulimu obukembo butono ghabagho emiti, ghabagho n'ebigogo einhuma.

Ekifo aye ghanhenhe ghaligho eisubi ghansi mulangi eyakiragala nh'ebisolo ebiri kulya eisubi linho aye ebisolo ebindhi tibiri kulya, mulimu emiti dhirinha amakola mulangi eyakiragala.

Nnhimiro yadhuma aye dhuma ono mutomuto alina langi yakiragala buti ere einhuma ghabayo emiti edhendhaghulo eriyo emireyii n'emimpi.

Engira ey'eitaka. Kumbali ghaligho obusubi aye tibuli mu langi ya kilagala, omusana gwabwokya. Aye mungira mulimu abaana abandhi basutaime, abandhi bafukamiire, abandhi bemeleire.

Oluguudo kumbali kuliku ebizimbe ebyendhawulo aye kubbalaza dhebizimbe bino kuliku abantu abali kutambuliraku ghabawo piki ebeese abantu eri kutambulira kuluguudo

Emikono ebiri dha bantu babiri abe'ndhaghulo omukulu kulu nho muto, omuto avaire omudhozi mweru aye gulimu obusitale obuli kubita aye atyaime.

Enhandha enhenhe inho kumbali kwabaku akasozi akabba kuliku emiti mu langi ye kilagala buti ku mukonho ogwo konho kuliku olukalu nha kati.

Ebizimbe ebye ndhaghulo , mu maiso ge bizimbe munho mulimu ekisaghe mwe bali ku zanhila aye kya itaka, mulimu abali kuzaanha abavaire ebimyufu, abandhi bavaire ebyeru abandhi birugavu.

Olugudho lwaitaka aye eluyi nha luyi eriyo emotoka edhemereire, edhisinga dha takisi. Ghabagho ebizimbe ebileeli kuliku emilyango mingi nha amadhinisa maangi.

Omughala mwirugavu mutontono ati abbeze ekisolo einhuma ghaliwo eitaka ghabayo obusubisubi, ghabawo n' obuti aye bumpibumpi bulinamakoola

Amaadhi mangi aye gabomheka bulungi mayondho ghabagho omusaadha mulala aye mereire kumbali gha maadhi ghaligho emiti gilinha amakoola mu langi ya kilagala.

Abaghala bana bava maadhi betwise ebidhomolo bina tiba vaire ngaito, buti ghambali ghaligho abalenzi babiri abalingilile banho abaghala, ghabagho eitaka.